Rec obedo gin acama ma mit dok ber me yotokom latin awobi man kono oyutu rec dok iye ti ma yom gin guyutu ki i nam madit adida pol rec madongo kuman gibedi inam ma tye madongo

Ature obedo gin madongo ki kin yen ki yadi mapapat ature kono dongo kun nongo nyuto ni yat man tye ma kome yot dok en nyako nyige nyige kono bedo i wi ature wek ka ature do oyabe malac calo man, nyige eni dok dongo doko kom yat ature kono bedo ki ngwec mapapat ki bene rangi me komme mapapat.

Ladit man obedo i wi pikipiki kun gin gucung cok ka ma piki piki tye iye calo boda boda

Kwan tye gin ma pire tek i kwo pa dano en yabo wi dano dok weko dano madwong ngene kibene pwonyo yo me kwo mapatpat.

I ot man ma kiyubo ma ka eni cat ki wil bene tye ka wot iye omiyo kiketo bongo kwok i kom cal ma kitye ka catone bongo acel kono tye kala apii apii acel kore tye makwar ki pyere tung piny bene tye macol tung ot acel kitye ka cato iye jami mogo me gedo ki jami me mutoka.

Bunga man madit adada ni yadi tye ka nen macego ki maboco gin kono nen ni komgi yot i kala ma megi ma obedo alum alum matek adada meno bene konyo me yubo kot omiyo tye ma pol oumo malo bene.